Kase asay adussa ogiyan tohuwan waayettiiddinne barchchetiiddi gam"iis. Gidikkokka ha"i dumma dumma zammaana buqurata go'ettidi makiinan gidin dumma dumma tekinoloojjee ehidobata xaqqamettidi ba de'uwa qallallissiis.

Puulayiyogaa yaagiyode issi heeraa hara heeraappe dummayidi, loyttidi, ayfiyan be'anawu ogiyara kanttiyagaa gidinkka ogiyakka gidinkka dumma dummabata, dumma dumma sohota gidinkka keettaa bollankka gidin kase de'iyabaappe asaayyo, asaa ayfiyawu lo'anaadan giigissiyogaa/loyttiyogaa muleera.

Maxaaafa yaaggiyo wode goshshanchchay , tamaare, asttamare dumma dumma xekkan de'iya asati banttaw era dichchanawunne banttaw de'iyaa bantta era aassanaw go'etiyooba.

polotikaa yaagiyode kawoy woykko wodala ganjee ba biittan de'iya hanotettaa ba deriyaassi qoncissiyo oge gididi beniisappe hanno gakkanwu maadiidi de'idaba.

So miishsha giyooge muleera asay soon go'ettiyoobata. leemissuwaw jabana, tukkiya sinniya qeeribata muleera asay baayyo dumma dummabata soon go'etiyoobata xaaxxi waaxxin so miishshata giidi xessiyooge erettidaaba.

Kushe hiillaanne wogaa heeraa lo"otuppe beni wode timirttiyan gidenaan dishshin asay meeziyana, Aaway gidin bawu diya kase wode asatuppe bawu eraa laattido eraa go'ettiyogaa.

wolayttan daro keettaa keexxiyo hiilati de'oososna. kase keetta qommota leemissuwawu ekkikko meshshuwa, uluntaa yaagin daro kettati de'oososna; ha'i hegeeti keehippe dummatiyaba gididi gam'iis.

Kase wode timirttee woykko luxettay baynnaagaappe denddidaagan asay eray pacaappe denddidaagan ba heeraa woykko loyttiyogaa erenna. Gidikkokka ha"i gin ba heeraa loyttidi puilayiyogee eridoogee keehippe lo"oba.

Ammanuwa yaagiyooge asaw baw de'iyo ba gomppa de'iyaa mishshaa xoossara gayttiyooba gididi maadiyababtuppe issuwaa.

Geeshsha maxaafaa yaagiyoogee asay xoossaa ogiyaa woykko xoossaa ayfiyaan be'anna xaykkonne Xoossaa yayiyoonne A higgiya kaallidi a de'enawu a geeduwa kaalanawu xoossaa galla galla galatannawu Xoossaa Xoossatettaa eranawu Xoossay ba nabettu bagaara xaafidi immidogaa.

Doozati asaa de'uwassi keehi waannaba. Leemisuwassi okisijiiniya pultto gididikka hara harabatussikka dumma dumma miishshaassi bayzzin miishshaassi pultto gidid, medoosatussikka waanna doozay xaykko medoosay daana danddayenna. Silezii medosatussi de'on diyobay waannaba.

Luxettaa woykko timirttiya yaagiyoge asayi ba de'uwa laammanawu ba de'iyo duussawu dumma dumma eraa shammanawu woykko zall"anawu keehippe maaddiya oge gididi erayi pulttiyo cooce gididi maaddiiddi hanno gakkanaashin gam"idaba.

Baaso oosuwaa yaagiyoogee issi biittaa waannaba gididi issi kawotettaa garssan asay baayyo de'iyaa ba heeraa puulayanawu, dichchanawu, loyttanawu leemisuwaassi ogee bayinnasan ogiyaa kessanawukka dumma dumma dichchaassi pultto gididi de'iyaaba.

tukke keettatanne katta keettata giyoogeeti asay cora asay issibolla shiiqidi ba laggiyaara gididi baayyo de'iyaa dumma dummaa miiretuura issi bolli kaa'iyoo miicciyoonne qofaa qonccissiyoo ufayittiyoonne issi bolli asay siiqo gidi cora asay issi bolli shiiqiyoo sohuwaa.

Asay asaaara ba qofaa shakkanawu gidin bawu de'iyabata dumma dummabata asaara laamettanawu haahuwan woykko darosan de'iya asaara bawu de'iyabata shaakkanawu adussasa tohuwan hemettidi beni waayetiyogaa waaye baynnan giigissanaw...

Doozata yaagiyoobati biitta bolla dicci gakkidi asayo okissijinne pultto gidid maadiyaabata asay shemppana mala asayyo maaddiyaabata woy miyoobata uyyiyoobata muleera dooza giid xessettes.

So medoosata giyoogeeti asay daroto waanna ashuwasi go''etiyoogeeta gidishin kare medoosata yagiyoogeeti asay dariya baggati yaw asay ashuwassi xaqqamettenaageeti leemissuwassi godariya ekkiko, gaamuwa ekkiko asay ashshotettassi go''ettena.

asay diya bawu de'iya tumaa gidin dumma dumma meretida metota de'iya wodala ganjjiya bagaara gidin kawo kawotettaakko woykko dere asaassi aattiyo woykko qonccissiyo oge

Ha'i aybippekka goshshaayo waanna wode, gaasoykka badhdheesaa asay zeridi murutissidi ha'i beettana xaykko simmidi laytta asay she'ishin badhdheesay aadhdhees. Wodee aadhdhiichchin wooruwan zerin mokkenna gishshawu goshshay aybippekka payyaba.

asay ba de'uwa bollan oorata gididi yiidaba ekkanaawu keehippe eessotes, leemisuwaw pashshine woykko oorata gididi yiidababa ekkennan ixxida uray laammiya laammetanaw ba de'uwaa garssan keehippe waayettees.

Alleeqo yaagiyoge daroto macca naati go'ettiyo miishsha gididi keetta bollankka dumma dummabatun loyttanawu woykko puulaa gujjanawu asay go'etiyo miishshaa gididi maaddiyaba.

benisaappe doomin hano gakanaashin asay ba de'uwaa bollaan orattabaa be'anawu woykko orattabaa woykko ha'i yiida zammaanabaa be'anawu keehippe asaa giddon laamotees woykko ammottees.

Oduwaa yaagiyooge biittay biittaara, dere deriyaara, shooroy shooruwaara dumma dumma ooyettido ooshsha siggetanaw gidin asay ba heeran gidin dumma dummabata bawu de'iya tuma qonccissanawu keehin maaddiyaaba.

katay ha satiyan keehi hiraysee, gaasoykka iray oyddu wodiya bukiyogan away ubabaykka ba maaraa eriyogan kase al'iyogaape qanasin gatee qanasiyogee beetees.

Seera naagissiyaageeta yaagiyoogeeta issi biitta bollan dumma dumma metoy meretiyo wodiyaan shabirssay meretiyo wodiyaan dumma dumma saroy xayyiyo wodiyaan saurwaa naagisanaw kawoy baayyo miishsha qanxxidi hagaazza..

Baaso haagazaa yaagiyoogee asay baayoo ba deriyaappe doorettida woykko dumma dumma asay doorin doorettidaagetussi issi bolla maaddiyoo woykko haagaazziyoo hagazaa. Muleera baaso haaggazaa geettees.

Dere asa yaagiyooge issi biittan de'iyaa asaa muleera xaaxxi waxxiyaaga gidishin so asa yagiyooge aayyiyoo, aawaa, naata, ishshaa, michchiyo issi keettan de'iyaageeti xaaxxi waaxxiis.

Asay dumma dumma ogiyaa go''ettidi ba heeran dumma dumma ogiyaara laamiya ehanawu issippe corattidi woykko daridi oottidi gam"idobata daro ogiyaa gidin daro dichcha pulttota gujjidi...

erissuwaa yaagiyoo wodiyaan asay baayoo de'iyaa kiitaa kawottettaa baggaara dumma dumma baggaara deriyaasi qonccisanawu go"ettiyoo beni wodeessappe doommidi haanno gakkanawu de'iyaa miishsha.

Asa sinttan lo''idi woykk opuulatidi beettiyaaba ogiyaan gidin dumma dumma sohuwa keetta bolla gidin awa gidinkka asay lo''uwa gujjanaw woykko asaa ayfiya beettanaw lo''id kaseppe de'iyaa hunetaappe daruwa lo''id beetteana mala asay go''etiyooba.

puulayiyoogaa yaagiyobati keetta gidin asay ba bolaaka loyttanawu kaseppe xeeliya asaassi giigidi beetanaasi asay go'etiyoogaa giyoga,

zannaqaa yaagiyoo wode asay bawu diyaa qofa issippe shaakkiyo, cora asay issippe shiiqidi uyiyo, miyiyo, kaa'iyo. ufayttiyoonne issoy issuwaara qofa laamettiyo sohuwa yaagiyoogaa.

Mittaa ayfeti asaa de"uwayyo bollaa payyatettaassi na"atettan doommidi cima asaa gakkanaashin dumma dumma xekkan de"iya asaassi keehi lo"oba gidiyo gishshawu guuttan doommidi keehippe kabnyidi dichchiyogaa koshshes.

naqaayaa giyooge wode asay issi bolli shiiqqidi tobbiyoogan woykko bawu de'iyaa qofaa ba laggiyaara ba heraara ba shooruwaara ba so naatura gidinkka bawu de'iyaaba qofaa shaakiyoo micciyiyoo honbbocciyoo soho gididi maaddees.

Tukkiya uyiyo sohuwa woykko asay issoy issuwara cora asay ba heeraa asaara ba dabuwaara ba zariyaara ba laggiyaara gidin dummma dumma dumma bootan uttidi issi bolla shiiqqidi miicciyonne ufayttiyo soho.

Malaatay hagaa ha wodiyan issiba harabappe dummayiyaba woykko issibay xaayenwottiyo cachcha giyoga gidishin issibappe haraba issibay baba gidiyoga ...

Asay dumma dumma sohuwan xoossa woossidi woyikko xoossan minni ekkidi ba de"uwa laammanawu ba deriyaara ba dabbuwaara ba laggiyaara siiquwan saruwan de"idi woossidi tsoomidi dumma dummabatakka xaqqamettidi xoossaara giiga gididi daanawu bessees.

So miishshata woykko iqata giyogeta asay darobassi go'ettees. Hegeetikka leemisuwaawu oyddiya gin dumma dummabata siiniya eee dumma dummabata asay go'ettidine baayo ba de'uwa woy.....

Dere asaa yaagiyoogee bittawatettaa muleera issi bittaan de'"iyaa asaa ubbaa xaxxi waaxxiya so asaa yaagiyoogee aayiyoo aawaa naa'anne issi keettan de'iya

Ha'i wodiyaan toophphiyaa asay oge buussaa woykko tuuriizimiya xaqamattidi darobatta lo'oosona. Transpprttiya yaagiyoogee beniigaappe ha'i daroban dummattiyaabaa gididi ha'i wode beniigaappe keehiidi lo'o gididi qalaaliyara polettiyoogee erettiyaaba.

Mitta ayfiyaa yaagiyooge harggiyaa teqqiyoogan dumma dumma bollassi keehi maaddiyooban asaa payatettassi waanaba gidiyo gishshaw guuttan doommidi keehi kabboyyidi dichchanaw koshshiyooge erettidaaba.

Nu biitta asaa de"uwaassi waannaba gididi beniisappe hanno gakkana gakkanaashin maaddiyaabatuppe issoy goshshaa. Heegeekka asay bawu de"iya ikonoomiya hanno gakkanaashin kaalettiiddi gam"idoba gididi maaddiyaaba.

asa baw de'iya wogaa asayyo dumma dumma ba heran go''ettiyo lamadettido woykko meezetidoobata deriyassi aattanaw woykko qonccissanaw qonccissiyo ...

Tukke keettaanne katta keettaa yaagiyogee asay ba laggiyaara woykko ba siiquwaara kaa'iyo dumma dummabatuura ba qofaa qonccissiyonne bawu de'iyabaa yootiyo soho gididi maadiyaba gidiyogee erettidaba.

so asaa yaagiyode aayiyo aawaa naata gujjin gujjidi issi boli issi keettan de'iyabata gidishin dere asaa yaagiyode issi boli de'iya shooruwa muleera woykko biittaa asaa ubaa xaaxi waaxiyaga yaagiyooga.

Nu biittaa asay beni wode daro caammay baynna wodiyan gediyaara hemmettidi gam'iis. Gidikkokka ha'i caammay yoogaappe guyiyan daro marzziyappe gidin dumma dumma biittaappe yiaa harggetuppe naagetanawu caammaa go"ettidi hano gakkanawu gam..

Mittaa ayfeti asaa de'uwaasi keehippe lo"obaa gididi maadiyaaba gidiyoo giishshawu guuttan doomin eta kaabboyidi dichchiyoogaa bul"iyoogaa eta keehi sharapay aybay dumma dummabati etako shiiqenna kaaboyidi naagiyoogaa koshshees.

seeraa naagissiyaageeti kawoy dumma dumma heeran cabboy woykko woccamay merettena mala baayyo dumma dumma biraa qanxxiyoogan baayyo giiggisidi leemisuwaw ekkiko polissiya gidinkka dumma dumma seeraa naagissanaw baayyo wottidoogeeta gidid hano gakkanaw maaddid de'iyaageeta gidiyogee erettidaba.

Erissuwaa yaagiyo wode asay bawu de'iya kiittaa gidin dumma dummata ba biittawu deiyabata qonccissiyo oge gididi hano gakkanaashin maaddiidi gam'idabaa.

Oge buussaa woykko tuurizimiya woykko baqataa bettiyaa yaagiyo wode beni wodessappe hano gakkanashin asay dumma dumma gaasotun miishshaa gaasuwan, hiyeesatetta gaasuwan, daro machca'ena olaa gaasuwan gidin issi biittappe haraa biittaa betiyoogaa.

transporttiyanne kaamiyaa giyooge beni wode asay paraa go''ettidi issi boottappe hara boottaa manddaranaw woykko hemmettanaw go''ettoosna, ha'i wode gidikko kaamiyaa, motoriyaa hegaa uba xaaxi waaxiyaagaa.

Mittaa ayfetanne ataakilttetta yaagiyoogeti asay naaganawu woykko harggiyaa teqqiyaageta leemisuwaawu afikaatuwaa mangguwaa hegeeta malatiyaageta guuttan doommidi kaabboyidi diichchanawu kooshshees.

Xaafo miishshata giyode bawu diya eraa gidin bawu diya aqota asay issoy issuwara shakkanawu, xaafidaagee baynnan de'ishin xaafiddagee aatiyo kiitaa harayo qonccissanawu go'ettiyo keehippe malaaliya miishshaa gididi hano gakkanawu maaddiidi de'iyogee erettidabaa.

Asay beni wode geediyaan woykko bari tohuwaan heemettidi daro haaho bootaa caammay baynna wodiyaan agunttaa bollara gidin keehin waayettiidi gam"iis. Gidikkoka caammay yoogappe guyiyaan dumma dumma hargee bittaappe asaa oykkiyaabati

Supper markeetee asay bawu de'iya dumma dumma qofaa qonccissanawu bawu de'iyaabata ba shooruwara gidin ba laggiyara haasayanawu kaa'anawu dumma dumabatun hombbocciidikka lo'o wodiyaa attanawu keeh8ippe daro lo'o ooge maddiyaaba.

mitaa ayfeti tohissa toophiya gomppan dariidi de'oosona. gidikkokka Asaa payatettaassi Provide harggiya teqqanawu gidin asaa bolaa payatettaassi keehin maadiyaba gididi hagaaziya keehi hano gakkanawu de'o sohuwa.

qeeri naatussi woykko guutta naatussi yiiratussi koyrotiidi koyro eti eraa demmiyo waanabay koyro kochchoroy so asaa, sooppe qaxxaliyo wodiyaan kaalliyo wodiyaan tamaresso geliyoode tamaariyoogan bantta de'uwaa bantta biittaa dichchanawdanddayoosona.

So miishshaa yaagiyoogee oydiya, maskkottiya, sanqqaa, dumma dummabata soon asay go''ettiyo ba de'uwa bollan go''ettiyo miishshata, muuleera xaaxi waaxidi so miishshata woykko son asay go''ettiyo iqqata ge'ettee...

Nu heeran daro doozati de'oosona woykko daro mittati de'oosona. Hegetikka asaayoo okisijiniyaawu pullto giididi keehi daro go"aa immiidi gam"iidageeta gidishin eta loyttidi oyqqiyoogee keehippe lo"o.